niriba ayi m-be foto ŋɔ ni paɣa ni doo doo maa nyɛla dɔɣita ka o zahim paɣa maa o mini paɣa maa dirila fiila ka teebuli zaya ka kalanda yili zuɣusaa ka bia ʒi di puuni.

silimiinsi m-be anfooni ŋɔ puuni bɛ zala Laribaŋa Jiŋli tooni paɣaba ni dabba n-nyɛ ba bɛ shɛba pili la zupiliti bɛ paɣaba maa so bi pili zupiligu ka bɛ piri namda mona nima.

polintisa nima m-be loori ni m-pe doli taba ka niriba zaya lihiri ba wɔbigu fulaaki nima ka bɛ gbuba shɛba pili zupil' ʒɛhi do' so ye bin' ŋmaai za loori gbuni ka do' so ŋun wuɣi o nuu maa pili zupil' ʒee.

Bindirigu ka di bɛ ayuwa ni bindirigu balibu pam n nyɛli gala biɛni ka kodu biɛni ka zaham biɛni ni naanzuwa di tamla chinchin zuɣu ka kpam bɛ di puuni

Niraba bɛ Anfooni ŋo ni ka paɣa pili nam zipiligu ka doo ʒɛ o nyaangi ka gbubi maikiro ka yɛ liiga ʒiɛ paɣa so tiri paɣa maa pini ka shab ʒɛ paɣa maa nyaanga paɣa maa gobila tani buluu ka namba piɛla pa dizuɣu

N nyɛ baanjira damgibu shee ka bolfu waɣala ayi yili zuɣusaa ka faan biɛni ka fulaawa tam dizuɣu ka di puuni mali bin piɛla piɛla